Palaatu lekk buñ dafarees pagite def ci sooz bu xonko nit ti buko ci furset.

Ndongo daara yuy jang sëgg di bind ci seeni téere kenn ki mungi sol lu xon ko am lu weex kennn ki sol lu bula am lu weex.

Ay bagaasu bindekaay buru ndong daarae nunu nekk ci ay paket bénn paket bib bulala bénn bi bu singom bune mu ngi def ay foson foson binde kaay rëddekaay ak farekaay.

Téeré bu rëy téere bu sung ci bukke téeré bi binda yi nu ngi wéex téeré bi munga am béna buum bu xonk bui lang ci cat bi.

Ay jigéen nu baana baana yu toog ñiy depp seeni paan, ñiy seeni sow toog ci ni ngi musoor, musor yu bokkul kuloor. Amna singom, amna honko, amna sungu ci bukke. niy sol lu bulo wala lu vert ooddo ay sër.

Daajjeh bu am mboolo mu takk. ñi sol yu nete ak yu xonqo, so xoolee ci biir ndajami dinga gis ay oto ci digg niñ ñi, nga jis raaya yu nete.

Ay pengukaay yënu teg ci kaw lu ñuul. pengukaay yi am na kloor bu weeh, kuloor bu nuul, kulóor bu vert ci biiram mungi am chet bu séw.

Jumaa ju weex ñu tabax ko etas am bunt bu werta am ay kuloor yu wertas ñu wërale ko tabax am na palanteer yu bare jumaa ju refet te gudd.

Masinu xeexukaay, ci ganaawam am ay tabax yu maggat yi daanu, am ay xapatak yu bari, tabax gi ay xeer lañ ko tabaxe, si ganaawam di nga seen ay guy ak ay nit yu nekk ci ron guy.

Ay doom yu ñuy lekk, doom yu xonxo churr, doombi nu ko xara xarate def ko ci palaat bu weex, bo xoole doomi mini am ndox muy ginn ci moom.

ay ndonga daara yu toog ci seeni taabal ak seeni toog ñaari jàngalakat taxaw ci seeni kanam ndonga daara y ni ngi sol yera yu weex ak tube yu niiñ seeni jàngalakat ni ngi sol mbu buyu sung ci bukki ki sol tubey bu sung ci bukki koy sol malaan gubbu la

Ay bind nduh ak nataal àndaki waxukaay . Bind ndu yi amna yu bula, am yu xonxo. Nu bind ko ci kaw lu weex, ci ron am lu bula, ap jigéen ngëb waxukaayam di ree.

Oto bu ñuul cok , weere yepp ñuul, mo ngir taxaw ci buntu fuñi bind kayraba. Ci ganaawam ni am néek bu pentur , pentur bu nete.

Kër guñ tabax bu bees taq, mire ko miire bu weex, defal ko bunt bu ñjull, def ay gañ jak ci buntu kër gi, ci biir kër gi ñun ko pentur pentur bu buleu.

Bagaasi jàngu kaay buñuy bindee ay rëdi dagg wala ay bind di natt ñuñ ko def ci paket bu singom bagaa si ñu ngi menn duumu taal.

Ñaari tengteng ngi rabu ñi tek ko si kaw tabax wala taball si wettam am ay palanterr. Benna tengteng bi dafa werta benna bi dafa sun'ngufi bukki.

Xale bu jigeen bu sol yere yu bula sipu ak mbubu bu amut benn loxo mu def lit yu naan tekk taxaw ci neeg bu am toogu yu weex mu jàpp ndiggam ngëb baatam.

Naare xale yu jigeen yuy tàggat yaram ñu ngi def luñuy wax basket boll kennka ngi sol lu bula am lu xonko kenn ki sol lu weex am lu ñyul.

Benn kaadaar bu honk am lu weeh, am lu bulo ak biddiw ak weer. Am ay bindi yu weeh nu bindi ci milaan FC.

Ay ndongo daara bokk ak ay mag ci daje ndonga daara y ñi ñi nit muuro kaalay weex ñi muuro kaala bu ñuul sol bu buyu bula seen kanam am ay góor ni sol xabtand bula ak coppato am jigeen bu taxaw seen kanam sol lu ñuul jiital shingom lettu mees.

Palaasu feexlookaay yob bu famil dalal xaley am taabal yu bari ak togg yu bari togg yi am kuloor bu wert ak bu singom taabal yi lañ weex lu gis ay garabi koko ay palansoor yi nete ak ay tabax yu am kuloor yu bula ak werte.

Deferu ndajeem cosaan, toogu yi ñun leen solal yu weex, lal basang, tegi njege naay ak seeni mbat. Teg ay tontur ami pot def lu men ni rido yu weex ak ñexam seub, teg toogu yuñ rabbu.

Lekku buñ yekk ci borl, lekku gui sauce bu khonkla am ci kaw muy chou, def ci bisaab, amna carrot ak njambi, amna sobleh, nju def ko ci kaw maaloh.

Peeru dàlla bu goor peeru dàlla bi ñu ngi am kolooru sungu ci bukki am ay pax peer bi ñuñ ko defaree der.

Ay nataal yuñ tay nataal góor ak jigeen góor ñi nungi sol sini simis bu doomu taal jigéen ni ningi sol seeni yere ki sol bu duomu taal ki sol bu ñuul am lu weex nataal i amna ay kuluur kuluur amna werta amna nete amna xonxu.

Palaasu jaayikaay jaay ay defar bopp diwu bopp ay saabu amna ay fompekaay dàll amna dinu yaram amna kuluur yu bari nag amna werta amna nete amna xonko.

Ay palaat yuñ tag ci ron pompe. Palaat yaa ngi menni tenteng, nyungi am kulóor bu werta ak m weex ci ganaaw bi ñuum boxa xoole mu menni tenteng buñ taaj.

Këytu xibaar bu am bindu yu xonxo këytu xibaar bi mu ngi tudd da standard di wone ay nataali guuraki jigéen ñiy liggéey ci booru piccu weñ ñi ñu ngi sol semis tex ci yëre yu werta.

Ay xale jigéen ak góor yu toog di foo ñaar ña ngi toog ci toogu kenn ki sol lu nete lu xonk ak lu sung ci bukki xalé bu góor bi di dox dileen romb ñaar ñi ñu ngiy lekk ci kaleera di góor ak jigéen.

Tontoor mu neteh nekkuh ci ganye chax bu werta am bante am ay xop ci gannaawam. Tontoor bi ñyaar la ay yépp dañu neteh.

Ay tan yuy naaw tiim ay garab garab yi am na ci kokox am na ci ay garab yi tuntuur tani ñu ngi naaw di wër garab yi.

Palaasu lakk jën. niatti góor yaa ngi tiim jën yi ñi parepur làkk, kenn ki tubaab la ñaar ñi nikku ñu du xoole seen ginnaaw juftu nig bu maggat bu seng yi xomaat lool.

Nyetti buteel yiñ rangsale def yu sedd benn bi mun am bind yu xonko ak werta benn bi bind yu nete ak bulo benn bi bind yu bulo baxa ak nexam seb.

Palaasu fiixloo kaay palaas bi mongi am ndox ni teg toogu ci boori ndox mi toog yu ñuul ci kanam ndox ma di nga seen ay garab gara bi kokox yu nekk ci kanama.

Palaas bu yaatu am ñax yu werta ci boor bune am yoon yuñ faxq ci digantebi néeg bu sore ngay seen tiim ko di ay koko.

Nataal bu am coloor bu werta am ñaari wërale yu weex am ay tombu yu werta ci dëgg bi am bind yu weex bind yi monginaan wi caat.

Gainakor ak gui nahgam, gainakor bii mungy ngeumb hettt, ngeumb poti ndokh, sol yehreh bu bleu, tubeiyy bu sumbuci buki, sol keh ngadoh, nak yangy topu cii wetam, amna yu wekh am yu njull.

Xalay yu góor yuy tàggat yaram cii mungi sollu weex kenn ki sollu xonku am lu nete nyu geh weqa cupe bi.

Nyeenti xale yu jigeen ñyetti yi taxaw kenn ki took ñu doon joŋante ci wàllam ko gëna jongama ñett yépp amna luñu gañe ki took moo jël ndamli moo gëna guddule luñuy tekk ci seeni bopp yi boo gañee waye ñepp ñu ngi tekk ci seeni bopp di wanane gañe nañ dara.

Ay ndaw réew mi di wër ci kaarange réew mi ci eg ci seeni masin di dawal sol seeni mbaxana niñ sol yu werta ak yu bulo.

Màndarga mu bindi yucub am ci ganawam lu kon ko ak benn tomb bu weex bu xoole ñuñ ko bind ci kaw lu weex bind yi ñu ngi ñyuul.

Raaya bu am coloor bo xonku ak weex am weer am juróomi biddi raaya bi mu ngir taxawaw réewu singapor.

Pot bu def sunguf , Pot bI sunguf bi daana ka jeex na, pot bi mu ngi nekk ci kulooru sungusu bukki, pot bi nu ko ngëpp.

Benni paket bu am kuloor yu bari weex, werta, bu ñorut werta bu ñorut, sorans, neteh, singom, mo am bena bind bu xonxo.

Potu diiw buñ tekk am kubeer bu ñuul yaram wi singom mu am ay bind yu ñuul amna tamit bind yu bula bo xoole pot bi ci kaw moo gëna yaatu ci suuf.

Kayiti xibarr bu am bindé yu xonxu waneh nitalo gór, gór nga ngi sol wèèr, sol yirèh bu bula teksi bu ñuul. Kayiti xibarr bi mugii today the standard.

Kaadaaru kaadaaru laal buñ tëg ci suuf kulooru sung ci bukki am banta yu ko tiim laal bi teguñ ci dara ludu xanxey kese.

Xale bu jigéen bu pintuur boppom bi watt kawaram gi xonxo sol bubu bu am klooru sungufi bukki, weex, werte ak xonko.

Cèèn bu séw, cèèn bu am dular bu ndaw. Cèèn bi mugii am kulor bu netteh. Cèèn bu ndaw bu éém ñi tekkó ci kaw lu wèèx.

Palaas buñuy defar pareegu nu def ci ay xank bur deencu kaay xanx yenak ñuy am koloor bu nate jege sung ci bukki am toog bu gudd wiñ tàaj ci digg bi yepp ay xanx la.

Boolu tabax bu weex ci kaw am rëdi wu ñyuul bu xoole bool bi dafa am ay guru ganke ci ganaaw gi bool bu ndaw.

Paketi garab yun taxawal paket bi dafa weex am binda yu werta am bena reda yu netex ete ñu daf ci saaru bot ci kote bi.

Ay bindi yu fës ñu bindiko bindi yu rëy ak yu yem bindi bi gëna rëy ñu ko def ci koloor bu xong mu tiimala ko rëdd bu werta mu tiim rëdd bu bula ci ronam am bindi yu ndaw ni def ko kuloor bu bula bindi yi bigi gëna fës mu ngay wax nawekk.

Taabalu lekkukaay, taabal bu mëna def nit ñu bari. Ñun ci ransala toogu yu bari, toogu bi ñuul la ak bula. Taabal bi ñung ci lal manaan yu weeh, tek ci palaat yu weeh, tek ci benn morso bu honku ci digg bi ak ay sondel yuñ teg ak malaan yun leem mbam rafet ci boori palaat yi.

Xalèh bu gór bu sol yirèh bu wèèx am bindé yu werta, am reda bu werta, mboku ak xonxu. Xalèh bu gór bi ci xalèh yi tagat yaram liñi sol mom la sol.

Teere jàngal xala yu ndaw mëngi am coloor bu werta aki ay gancax am xale bu jigéen ak xale bu góor biy xosi boori mu am ay binda araab.

Keitu khibarr bu wekh, am bindue yu honhu yu bari yu feuss, am njehti gorre, gorre guneh mungy sol khaftan bu wekh tek corpotah bu wekh, keiti khibarr bii mungy tudu the standard.

raaya bu bula am rëdd bu nete ci digg bi am biddiw bu weex ci koñ bi fuuf raaya bi mu ngir taxawal réewu nayru

Buntu tafes am ay gaal yu teer, am gaal yingi defar parehgun. so hoolè dinga gis ay haley goor ñu ngeh defar gaal.

Biti gi jaay lekk amna lekk yi nekk ci pot am yu net bi paket am yu na ci mbuus amna kuluur bu weex amna kuluur bu xonko amna bu nete.

Telefon bu kulóoru deretu xaj. Amna buum bu joka lante ngëbu kaaybi ak fuñ koy tekk. Amna ay bind yu ñuul ñu defku ci lu weex.

Tele buñ aj ci kaw tabax tele bi mu ngi fay nuul cook mu am lamp buko tiim am baaraam buy joxañ ci kawam.

Keytu xibaar bu am binduyu xoŋku ak nataalu guur gu fos amna yeneen nataalu góur ak jigeen yi nekk ci kaw góur gi gëna fos mu ngi sol xaftaan mu am kolooru bu la baxa solul weer solul mbaxana keytu xibaar bi mu ngi tudd de standard.

Fariñ buñ lëmës ak lekk toggu ko tekk ci palaat dendak moom di ñaari kaas biy def myénes bi def jaam.

Benn bind wala melox bu weex ni tokk ci liññu bind bu weex bi dafa am càtt ci kaw am tàllal bu wër bind bi nuñu mandarga tiktokk.

Palaas su jaayikaay bagaas yi néeg li deme ni ay toggu aki lal toggu yi ni ngi wër ame koloor bu nuul am ay ngegenaay yu am koloor bu nete bu singam bu bula am taabal ci digrir ci ganaaw in gis ay lal yu bokkoon.

Ayy bagaasu lëggéey kaay yungh wehkue, yi demeh ni daaju kaay, dahgeh kaay, koleh kaay, ayy wehrre aki ayy pohntu, lëggéey melni njuy liggéey chi kurann wala njuy lëggéey ci ayy tabakh.

ay bagaasu lappitaan bagaas yi menni butel yi def garab paket bu def garab butel yi pengu yi am nayu mag am nayu ndàw butel yi am nayu am cubeer bu weex kubeer bu doomtaal bu ñuul ak werta.

Jigéen juy rabbu limenni njàmpe bu bula mu sol bub bu weex am lu bula oddu ser bu bula am la xonku musuru musur gu xonku.

Butèèl li diw tir yu barri yun def ci butèèl li litar ak genuwala. Benna butèèl bi ñing ko ngàp mu am kupeer gu bula. Yenen butèèl yi yep ñing lèèn taxawal ñi am ay kupeer yu bula.

Xale bu jigeen bu lëttu mees yu guddu meesi mi ngi am ñaare kuloor bu ñuul ak bu derat xaj i mu ngi sol mbubu bu ñeexam sep ak tubey bu ñuul mu joxe ganaaw.

Raaya bu am color bu nuul weex xonko weex ak werta ci digg bi am lu menni petaw waaye weex mono ci digg bi xonko topp ci ñyuul nekke ci pegge yi.